Ashipti duuni paɣa mini doo bɛ zaa ʒila kuɣu zuɣu doo maa yela liiga piɛlli di nyɛla boɣawaɣala o ʒila kuɣu'sabinli zuɣu ka paɣa maa o gbibila baaji o nuuni ka zaŋ o nuu tabi o jirili ka bobi bobga.

Paɣaba pam n zaya bɛ nyaanga tihi zanzami bɛ zaa larimi sheba bobla bobiga so pala sariga o zuɣuni sheba bi bobi bobsi ka sheba zaŋ binyɛra goligoli bɛ nyingoya ni.

niriba pamdabiba shɛbi piɛla zibipiɛlla so piɛllla zibisabinli ka ʒɛ lori zuɣ' o so la jinjam vakahili lori maa zuɣ ka niriba ƒɔtonim kuli panpaya dabiba be piɛla zibilisi so ʒɛya ŋɔ be pa bɛn shɛbli o zuɣ ni ka zaŋ bɛni shɛgu piɛli o zuɣ' ni

dabba ni paɣa yino nitiba ayi zala zuɣusaa ka tiriti taba bɛ bi miri taba bɛ yela liiga sabila paɣa so o yela liiga sabila ka kpa ninkpara ka ʒi m miri do'so.

Asori duuni ka niriba pam biɛni paɣaba mini dabba ninkura gba biɛla ni ninkura anahi bɛ zala zuɣusaa sheba gbibila bukunima ni nuuni bukunima maa nyɛla zaɣa piɛla so yela liiga ʒee ka sheba ye niɛn'piɛla.

Niriba n ʒi mori duu shee niriba ata zala zuɣusaa ka sheba ʒi tiŋa paɣa Ninkurigu bia ʒi o gbaya zuɣu bia maa ye liiga piɛlli sheba bi ye liiga nima.

niraba pam n ʒɛya bia bihi mini ninkura paɣa so gbubila bia ka bi yɛn chibi o bia maa shɛriga ŋun yɛn chibi bia maa shɛrigi maa o zaŋla bini pobi o nyee ŋun gbubi bia maa gba o zaŋla bini pobi o nyee ka biraba pam bɛ bi nyaanga

paɣiba pam m-be waana shee yino yela liiga piɛlli ka waandira ka yino so sikeeti sabinli ka ʒi tahili o zuɣu ni chana yino kpabila bia ka gbibi bɔketi vakahili o nua ni taɣi kom

Niriba pam n chena paɣaba mini dabba sheba nyaɣala baaji nima paɣa so o yela liiga piɛlli ka nyaɣi baaji sabinli nachimbila so o zaŋla binshaɣu ŋari o tiba.

Kuɣusi n zaya kuɣu sheli nyɛla zaɣa waɣinli sheŋa bi waɣa waɣa ka nyɛ dibaayi di zaa dufeya pamapa la dizuɣu kuɣusi maa nyɛla zaɣa tankpaɣu teebuli gba zaa ʒimi teebuli maa gba nyɛla zaɣa tankpaɣu kapu piɛlli tam dizuɣu.

Paɣaba bi worila waa bi pirila namda sabila shab pilila zipili sabila shab bi pili bi zabiri nyɛla zaɣ sabila ka bi zaŋ salima gbuni gbuni bi zuɣuri ni ka zaŋ yɛri n niŋ bi boɣari ni bi nyingoya ni ni bi gbaya ni ka niraba bɛ bi nyaanga

Niriba pam n zaya bɛ nyɛla dabba sheba yela liiga sabila sheba bi ye liiga sabila sheba liiga nima nyɛla boɣawaɣala bɛ zaŋla binyɛra m pili pili bɛ zuɣuri sheba bɛ zaŋ binshaɣu pili bɛ zuɣu ka so zaŋ binshaɣu pobi o nyee.